Dumma dumma katha shiisho oso oothidi kaththa shiishizayssa iseeran woththidi dumma dumma metoka awoti asay shimmidi goyettanassinne isseeran dumma dumma kathata kathidayssa badalata mela gistata mela giigisidi wotheyssi qoncidi bentizyssa gidoyssan hegan asay goyettidi dumma dumma go7a demmanaw dandda7eyssa wode.

An issi betethan asay giidi deishiin makinahe asa kundizi asa bollanne qase era bolla dumma qoha gaththilayssa asa kaththata bollanne dumma dumma metota kase osoothayssa qoccisizi ooththeyssan makina metoppi asay hani attana mela asas giigiso so ooththana odeyssa qofa imeys.

isi heran ka oosanchana woykko tamarey ykkokko aasika nayti wancakkidi bantabeta simmeyssan gitatetha qonchiside besseyssa banti xoonida wancan heerara sibeteti wufeteyssa dalgan qonchiside besseyssi ereteyssi benteysibeyissa hayssan dalgan bessoyssi ereti

an woykko gammo dere asay dumma dumma baynti de iya dureththa uban dumma kuwaasiya kaaydi baynta bettasi dumma wanca gelsoyssan heera asay shiiqidi issi bedethan ufaytishinne wanca mokkishe deyssi qoncidi daro benteyssi erettis

Gammo heeran dii'a isbetethan asay uttidi gamma dunguza yaageti afila maydi issi eran issi bolla shieqidi eqqidayssi lo'o lo7o ma7uy biittan go7a imeyssa dalgan qonchisidi besseyssa rissanbeydi shaakidi yoodeyssi erettes.

Dumma dumma metoda billanawu asay odetishedeyssa isiyerappe isiyera gelooso ooththidi sibetethan waani ooththanekko laame ooso ogeta sibetethan ooththidi zoreti diigiis ishooththishedeyssi eretidayssa dagagan qoncisdibe seeysayssan beynteyssi yoodeyssa intiyoke ide

Duma duma kawo sanjoti metobiletha ooso gididi si eranutidi odetishe deyssanne metobillanaw dumma dumma go7a gigiso sootheyssinne laame demmanas dumma dumma metotabillanawu issibetethan qoncetha osootheysi dalgan gigisidi oodatishe deyssi meto tabillanawu suretishe si betethan maadi ooso ooththey si qoncidaba gidoyssi da

Issi heran qase daro asay shiqidi duma duma issipeteta oso othiyaysine banta bitan de'iya lo'oteta haratas qonc'isuza oso othiyaysi othidi asay lametetanas gigiza oso othishe bantanateta gigisidi haratas beso oso othiyaysi eretidaba gidiyaysan duma duma wogati shahetidi betiyaysako.

Kawo oosanchati qofa laametishe dizayssikka qonccekko.

dumma dumma osanchati banti otiy banta kiyua qoppedi gita lo'o osua otidi bita lame geliso oso otanasi dandayasa lo goa shisho otiya oso eretiyaba gidiyaysa hayisan shakidi qonchisidayisi odiyayisi emetiyausi meyos.

Issi Heeran Dumma Dumma Gamo Asay Yooyoo Yaggiya Masqala Gustama Aginan Gita Boncho Bonchiyaysan Gita Boncho Bonchidi Asay Ani Go'etana Dandayiysa Yooyoo Giya Masqala Gitayid Besiyas Eretidaba Gidoysan Shakidi Qoncisidi Odoysan Haysan Eretiyasa Beyis

fayatetha naago sooththeyssanne dumma eeran issi asay dumma dumma go7asinne qassega tamarti banta tamare keeththan gatha asi shiiqidi salpeyan eqqidayssi benteyssa gidishin dumma dumma qasekka banta go7assinne Issipetetha etethagi soosootheysi

dumma dumma kawo oosanchoti baynti ooththida ooso keeththan issi bolla shiiqidi dumma dumma bantaw issibetethanne qasse issibetethan ooththida oosotan giigisso oosa issibetethan waani ooththiyakko ooththeyssa waati qoncisiyakko beso ooso ooththis erettida ba gidoy si hayssan benteyssa biyoos

inuma ooso keeththan gita gida keeththay katama dandeyaissan geeththaci qaseka biyanole wodeyssa erandi asay shiiqedey yagidon osotha wandayssa yossi wolqama keeththayay woykko turuzume ba7ayle yagitidey ranxesettano dandayese si gita gidoysi benteysa

Hidumma dumma lo'oosota ooso ooththeyssanne qase gamo dere asay banta may'o'a ma'idi kamo ga afila ma'idi boncho ooso ooththeyssi eretidaba gidoyssan banta biittasi bonchosooso oththeyssa qoncisidi yoodeyssa bessoyssi ebenteyssi ereteyssa beyssi odo.

Issi eran nayssa koyro ugustama aginan issi bedethan asayottidi yo.oyyo.oyyaagi a baaliya issibedethan bonchessinne masqala ba7aliya isibe boncheyssi eretida bagidoyssan asay dumma tuma yo7ogiya gabaaliya bonchidi issi bedethan aadhdhidi deissi erettida baggidoyssa shakidi qonciseyi sesan eretidayssa beyoos.

Kawo oththanchchati issi bolla uttidi hasaishe dettes.

Issikka woosanchoy dumma meto bileththawoos ooththeyssa siyeranqidi dumma dumma lo7o oosota ooththanayssanne oosettida oosota aratas qonciseyssa simmidi asay ooththi waan laamettanekko giigiso sooththeyssanne kase go7aymo giigiso sootheyssi shaakidi qoncetidi betteyssa.

isi betethan issi eeran asay shiiki uttidi dumma dumma metota bileththa ooso ooththishe deeyssinne qase essi betethan to ban dumma dumma metota yalaqa naytas birshana dandayeyssanne metotappe attana ooso qoncesidi ooththeyssanne laamettana dumma gades giiso oso oththeys eretidaba gidees

issi heeran de'iya keedzdzu kawo sanchoti yotedi meto biletha oosonne qase essi bedethan zuretishenne qasseka dumma dumma go7a shisho osotishe deyssi dumma dumma go7asinne qasse payetetha na goososinne meto beletha oosos inti odetishe deysi benteissi eretees

Dumma dummandeheeran diyawo ishata zaaro ooso ooththeysi metota asay billidi dumma dumma heeray go'a demmanayssa heerastibetetha go'a shaakidi konciside odeyssi yayssan benteyssa gidishin heeraastibetethas naagooso ooththeyssa dalgan koncisite besseysi eretes

Metota billanasi haaththa looti de7ssanne dumma duma heeran qasse biyano loy woriya dalgga haaththati arbamincce heeran da7eissanne. qasseka tumma gamo deren loy woriya haaththati lo7de7a uddanneti heerasbetethay deeyssa talgan qoncisti besseysi ereteyssabey sawodeyssa ere.

sheeren dumma dumma oosotan asay oththe la mettanawu dumma dumma go7a gelsosootheyssi wakaneti rozume yaagetiya oosotan dumma dumma go7a shiishanas isiaaya demma untada ooththishadeyssi delgan qoncidi oththishadeyssi benteyssa gidida ba shaakidi qoncisi doteyssi ereteyssi hayssa bentessa.

ganto deiya ba keeththa keexonne dumma dumma woga beson giigiso sootheyssi dumma dumma qasayssa baylinne turuzume woykko woganne turuzume yaagetiya oosota shaakki kalli xelli giigiso sootheyssi angigisishin dumma dumma go7ata ba shaaki beso sootheysi bentis

hn di akka oosancoeti ooththi laamettanasi wantabiittasinne woga giddida baaweykko baahilenne turozume agettidayssa qoncisidi haratasi ooththidi besseyssa wantabiitta woga asay demmidi lo7o lo7ogideyssa shaaki qonci beidi go7a gersesi

kase lametonon deyssa gamoderen woganne furuzume tan go7ettidi asay dumma tumma hawubetta beeti hechchimata beeti asay malaleteyssanne imalaletidi dumma dumma kawobettan gadumu gamobetan go'a gelsosotheys sifenteyssa dalqan besseyssi ereteyssi.

Hagan deyssata inti qaseka biittas lo7o gidayssa buqura gididayssa woga asay shaakkidi sheeygi xeelidi hanta go7a immanassinne heeras beteththa naagos ooththana ogetishideyssa dalgan qoncisidi besseyssi eretoy si hayssan benteyssa beyyssa intiwodeyssi eretes.

Issi heeran issipetetan ooso asay shiiqidii kaththa mishenne dumma wogganne woggaththata bahilina turizime go'ettidi dumma dumma oosotta ooththizayssamne qase kaththa mizaysa qonccidaba gididays shshkidi beyiyos erettis

Adiya ooso keeththan diya asati dumma tumma payatetha naago sooththeyssenne passe woganne turozume yaaketessan ahu biittawey diinu bettan di'a asa medi asaygo aymoos ooththeyssi dalgan konchisdayssi ereteyssa yssan benteysi ebeysi ereteyssa qonchisti besseyssa bio

Heeran yooganayti uttidi daeyssan yooganayti qasseka lu7i wodheyssatanne dumma dumma macana gidide di biittan doholoo wodhiodiyanayti si eran deyssi dumma dumma banta qofanne heera asayan tana maaddana mela dumma dumma intiki soosoathaysi eretie sabentees.

awoganne turuzime yaageteyssan asay go7etti dumma issi eeran issi bolla ammani asayi shiiqidi baynte amman wogan dumma dumma oosota ooththidi tama woythidi bonchishe de7eyssanne qasseka gita bonchon dita lo7o ufaysi ufayeteysi bentees

dumma dumma biitta woganne woykko bayllinne turuuzimen agetiya wogama otamay dii issi asi heedzdzunayta yelidayssinne heedzdzunayta yelidi biittani haasaya kiyidayssa dumma dumma guta boncho sumthan ekkidayssi eretida baagideyssi benteyssa beyoos

Heeran wolqama shuchchaynne qasseka gita kawo nugus woykko yenugus baale beeti yemmiqamedi beeti yaagetidi kawoy woykko kawo keeththayey uttida keeththe yaagetidi dalkan besseyssan qoncesedi besseyssi ereteyssi benteyssa beyssa wodeysi eretes

Dumma biittan diya woganne qasseka dumma baayllinne turozume a geteyssan kathatanne dumma dumma ayfayfeta gi soosooththeysi asay ooththidiya laame demmanayssinne biittassinne qass gatiya looga te geelsoo soothes eretita baggideyssan dumma dumma ooso ooththeysi erettita baggideyssabe'o.

Awoganne toroozume woykko bahilline torozume yaageteyssan hedzdzu laafa yooganayti uttidayssa asey podo denthidi darga dinbabettan uttidayssa qonchisidi yartaza so soothe shiiretiza wagidishin dummadumma anta go7anni antimetofena getetha soothano gi.

elektrooniki a gu7ettidi asay dumma dumma osoothanan deyssi laame biitta xeyonne kaseka issi metethan higgiya boncho oso otheeshi konchidi benteyssa gidoyssa shaakidi ayssan benteysi eretidoba gidoyssa dalkamotheysi ereteysi bentidi oososa gidoyss konchidi benteyssa ooso gidoyssa bessees

Soo kaasa woykko yagetidi erekkiya dumma dumma herofizinian asay biya oosotan dumma dumma ogetan godettidi aseeka ayssanne dumma dumma kaasa ispetetha giiso sooteysi dalga menteyssa eretidayssan koncisidibenteyssi ayssan benteyssa bessao.

Dumma dumma teknoloje yida ogettan asay hayssappe facebooked giiza yagettayssan,hayssappe Whatsapp yagettayssan instagramme yagettayssan tumma metay woyko messengerre yagettayssan dumma dumma kittata haratas so ooso othanas danda'ssi erettes

Dumma kawo sanchoti yayssa elektronkewoykko qorinteti nu asassinne nubitas qo7aimeyssa siwetethan be ishe deyssanne qase dumma dumma oosota nubitas gasoso tishedeyssi qonchethan bentidayssa issan dalgan besseysi ereteyssa be'os

Hasi eran utidi hayssa banke keeththa ooso woykko sinqe banki yaageteyssan asay dumma dumma ginsha shishi di go7ettanondayssa laame demmano dandayssa dalgan bessidi odeysi erettida baagidoysi hayssan besseyssa gewodeysi konchis dibenteyssi erete.

daro hayssa yesusi hayqqis hayqqidi qasseka hedzanxo gara duufappe dendisi yaagiya malatara hayssa qasseka duufoy dooya de7eyssa qoncisidi dumma dumma denba kessidi besseyssanne qasse yesusa hayqo dendo baaliya boncho gallasa gidoyssa shaakidi qoncisidi besseysi

Hayssa feesibuke yaagetiya hayssa koyrodeeththa oosan asay go7ettidi dumma dumma eera metoda bileththanassinne dumma dumma qofa laameerettanasi heerandiya ba aawo biitta yeddidi bessanasi dandaya oso ooththeysi erettizayssa qonchethan besseyssi eretis.

Eti giggiso ootho othishe dizayssa korrontte qasse asas go'a po'o immanawu dandaiyayssa korontte qachchidi biita issi heera gaththo oththo othizayssa koronttefe po'o demmo oththo oththanawu assay othishe dizayssi dalggan qonccidi bettiyayssa hayssan shaki dalggan bessiyayssi eeretes.

Buthurukee woykko korinththethi biiththan go7aa immizeyssa korinththethan go7eththidi asay biiththaa lo7o lo7o go7aa gelissanas poo7uwa be7ana danddayissida ereththidaba gidoyssan koorinththethan dumma dumma go7aa gelisso oos oothishe shaakki beyssa ereththeyssa bessoyssi ereththes; hayssan qonccissidoogee.

korintiya gigisi asati korinti agigiso soothishin kornti agigisonne qase kornti a qachide giiso osooththishe deyssi eretidaba gidoyssan geessa bantiyerida ogian giigeyti bollan gi s eysi shaaki talgambeseysi eretidaba gidoysse hayssan beisse koncisan besse.

Aumaniga kornteta ooson korinteta giiso sooththidi asay gowettanasi korinteti asas dirogowa imeyssa gigisidi asay laametanasi gigiso sooththeysi qonchisa bentetawa gidoyssan korinteta ooson asay laamettanas kornteti pooo asas immeyssa korinteta gigiso sooththeysi bentees.

a korinteti heera si go agersanan dayssa formulon dayssa kornteta guyetidi asay issi siyasay bayntasompo demos oothanan dayssa kornteti foo7a nu bitasi nu soa si manodan deyssa erettida ba gidoyssa issenshaakidi benteyssa issanbeyssa

Dumma dumma teknolojiye idayssan elektrikiya woykko wayssa korintiya waati shaakaneekko kornte asas go'a immana mala waati giissaneekko gita wogga makinara yiidi kornte giigisso soothishadeyssinne korntiya qaseseka biitta silo go'ameyssa pooo meyssa giisessae.

ake woykko dumma dumma oosotan asay misa knolojiyan godettidi dumma dumma oosota gigisidi ooththanasinne laame demmanasi wudiyara gigisidi maara oso ooththeyssenne dumma asa xaafo oso ooththeyssi eretidaba gidoyssan teknoloji go7aymeysi ereteyssa bieysi erete

Ano jeita korintetan dumma dumma eqata asay ooththeyssanne kase korinteta wolqay nu biittan waani oosettanekko gigiso oso ooththeyssan itophiya kornte wolqa yaageti sayametidi medhetida gita ulte deyssin qonxisti bessesee

Dumma deenneynne qase wora lo'oy de7eyssa yan qaseka ogeti de7oyssanne danneti qasseka asa naytas ko'a immo gidoyssan daro dannetara ogeti de'eyssi dalkaw bessey adhdhidi benteysi eretidayssa gidoyssa qoncisidi besseyssi benteyssa beyoos.

Dumma teknolojiye ida ooso anasay laametanonne ooththi diggo'a demmana dumma osa ooththeyssanne dumma go'a qase teknolojiyey idayssi nu biitta simmishe deyssan laame oosa oothano dandayessi ereti daba gido yssa konchasadi bessaysini daro dalgan ooththe.

giigiso ooso asay ooththiydeyssi korntiya lo7ethidi giiges heyssan qasse asay giigeso ooson korntiya ooththidi lo7ethi go7a demmo demmano dandayissi kornte dumma dumma eran dummafo ooymoos ootheys eretidawa gideyssan qoncidibenteys seyssan eratiyayssa shaakidi beyssa inte ho.

Oosotannasey ooththizi go'ettanane laametanatan de'eyssa qase miisha awaati demmanekko miisha shiishooso woththeyssa siyerengiyas yooththi laametana go'a gi gisooso oththeyssa miisha demmoosos giigisoosooththeyssa dalga goncisidiyoodeyssiyayssa mentidoba gidoyssa shake dalgan besseyssi eretito baagido.

Asa woosanchoy dalgan asay tamaranasi asay miisha demooge asa tamarsosoothtishe miishawati demman ekko gigis oosooththeyssa dalgan besseyssi eretito ba gidoyssa shakidi qonchisidi dalgan besseyssi hayssan eratteyssenne dalgan besseyssa beyssa wodeyssa beso.

Issi herrani hayissa shucha gigisso oggeni assayi deyessane . Shucha ogge giggiso ogera asayi banau dandayissani daligane erisidi gigisidi beseyisi eritidaba godoyisa hayisani qoncisidi beseyisa daligani gigisone ogge besoyisa gigisidi beseyisa beyosi

ama7y asa bollanne haaluwa bolla woykko shaluwa bolla qowa gathonna mela tamateqetha ooso sheeran uutidi asay ooththishedeyssi tama teqqanassinne dumma dumma go7a shiisho ooso ooththishedeyssi qoncidebentetabaagidishin tama teqqanas asay dumma dumma baynti tamarda moyan woykko banta herethan gi

ima kaameti asey qasse kaameta goyettidi mabiratiya hahoo bitape banteso efi gelso ooso oothanaw dayssa mabiraate qasseka asasi poo7o imanawu dandeyzassa korntiya mitha qachidi gigisanaw dandayssa dalganbesidi oygis heyssi ereti gidaba gidoyssa hessan qonchisi do7odeyssie

Kawo oosanchati issi heeran heeran dumma dumma miishata haasa7etishe dizaysi dumma go7a yabanne oththiya asatasi muurita immiya go7a keeththa keethoysanne dumma ogeta shiisho ooso oothoysa dumma go7a ekizaysi besees.

Issi herani gitta adebabayieynne timirtte keththati dettes.

Issilo7iza keeththe garssan asati shiiqi eqqidaysa besees.

oosanchoti dumma dumma osa ooththidi laamettanassinne qase dumma dumma agatiya gelso ooththeysi ko7a demmanasi sifetethan shiiqidi yo7o dumma dumma oosa ooththidi istifetetha qoncisayssinne sifetethan ooththi laamettano dandayessa besoosooththeys dalga qonci di benteysi erettis

aidayssan wogga keeththatan asay goyetti dumma dumma soothanan dayeyssa wogga keeththati qaseka issi eran dumma go7a imoosooththeyssa dalgan qoncisizi besseyssinne shaakidi erettida baagidoyssaeyssan ereteyssan dumma dumma dalga keeththatan asay geetti a osootheyssi benteyssi eretida baagidees

ay asay issi betethan uttidi dumma meto ba biletha oosonne issi betetha meto bollanaw haasayi she gamo derin asay issi bolla uttidi keeththa hunata banne qasse waatidi biitta goyettanekko issi betetha waatidichchaneekko haasayan qofa laamertethan deyssa dalgamuccidi besseyssi bentees

a fetethan uttidi asay dumma dumma keeththata keexxhano dandayayssa ukka wogga keeththata kataman keexxidikko aademooso ooththeysi dalgan qoncidi benteyssa hayssan giisidi ooththeyssa bessidi keeththata lo7o ideyssa qasse egita keeththata asa keexa ooso ooththeysi benteyssa

iranqidi dumma dumma oossasinne gase laame demmo giigisso sooththeyssi issibetethan qonci digisso sooththizi asay laamettanassinne woga demmonasi go7ashishos ooththanas qofa immishedeyssinne laametexa oso geshedeyssi daro dalga eretida baagidoyissiayssan benteyssa bi7o

dumma keeththa lo7oti deyssan asay keexxedi laamettanassinne dumma go7a shiishoos oothanayssi dumma keeththeti daro loy wodheyssi hayssan bentida baaggidoyssa dalgan qoncisidi besseyssi yeyssan erettida baaggidoyssi dalgan benteyssabeyssa dargangissite herseyssi bente

Dmadumma gita keeththatan asay go'etti di dumma dumma gabiya gelso sooththeyssan gate demmanau asay ooththishinne waaytishi deyssi dumma dumma uosoti qase biitta sillo gate gelso sooththeysi dalgan qonci deysseyssan benteyssa shaaki dibesseyssa geo dalgamodees.

Ha ooso kethan gita ooso keethay de'iyaysanne qaseka duma duma ogetan eretidoba gididoysi hesi qase nu be'iyo keethay wolaytha sodo getetiza san duma gutara Dubusha yegetidi eretidays qoncisidi besizaysi eretidays beyos.

Hagga keeththa asay keexishe de7iyayssi issippetetha giigiso ooso ootiyayssi, keeththay qasseka biron keexxishe diyayssa qasse yohone woriyayssinne biron keexeti woridi daro lo7anayssa qasse go7a daro go7a biitaasi heerasi immanayssi eretidaba gidiyayssi qonccidi bentees.

dumma aggita keeththay woykko wode ehida keeththatan asay keexishidayssinne wode ehida keeththay dumma pooqe yaageteyssi dumma dumma h qasseka aggita ooson ooththidi asay laamettana siimadi ooso otheys erettida ba gidoyssi hayssan qoncidayssa dalgan beyssa be oos dumma dumma oosota ooththana dandayey

Ahanka oosanchoy medobulethassinne iseera gish giyuttidi dumma dumma metotasinne payatetha ango keeththan dumma dumma oososo ooththishideyssi waanna oosoka hawa gidoyssi eretidomagidishin dalgan qonchisiti besseyssa shaki dalgan besseyssi eretidowa gidoyssi dalgan menties

Asawo keeththatan woykko hargeti keeththa ooso keeththan dumma dumma usta ooththidi asay laametanasi dumma dumma arqiya teqqanas igisosoothesi laametidi asay attana mela dumma dumma qofa imonne dumma dumma shalo gigis oosooththesi dalga qonchidi benteysi ereteta ba gidoyssa be hissa shakido de7ssi eretees.

i heeran diya issi akime keeththan woykko payetetha ooso keeththan dumma dumma dhaleta issi aayssa hayissa irene yaageteyssa qantha macashasi imiya dhaliya immashideyssi erettida ba gidoyssa dalgan besseyssi benteyssa odeyssa beyoos.

dumma keeththatta wogata nuu asay ooththi laamettanasi katamatan dumma dumma hayssa payateththa nanggo ooso keeththan asay ma'o lo'o mayetiyayssi asay may'a lo'a maydi dumma may'o lametiiti payateththa nanggo osso ooththeyssan dalgga gidida lo'o ooththo ooththizayssi erettidayssa dalggan bessesi

Dhoqu oththidi asayi tamaretane payateta naguw qassi dumma dumma tamareti dumma dumma gi'a imiya oso othishe diza shakidi qoncissidi besiya iza giddishin qassi besishe dees.

maasako keeththanne qasseka dumma dumma peyetetha naago ooso keeththan asay dumma dumma hargetegeththa ooso ooththishinne dumma dumma argetappe asay metotappe maadettana mela qasse dumma dumma dhaleta ekkidi paxo demmana mela dummappeyetetha naago oso ooththiya keeththan deissi erettida baggides

Aweatetha gisoosonne qase fayatetha naagos oooththes siireti xabagidishin fayatetha naago osokeththan nasay dumma dumma usota ooththidi godettanassi fayatetha naago sokeththan dumma dumma metota bishethas payatetha naagooso ooththes shireti xabagideyssi hayssan bentis.

dmma dumma paayetetha nango ooso keeththan hayssa yooganayti dumma dumma argetappe qattana mela dummaha yooganaytas koshshi aakkiti baatiya woykko yooganayta argeteqetha ooso ooththeyssa agiinatannne tammacho gammatan dumma dumma woo agiinata imeysi eretes

payatetha nangooso ooththidi dumma dumma metotappe dumma dumma argetappe daro daro asata teqethawos ooththidi asa payatetha naa gooso ooththiya asaynne dumma payatetha keeththan ooththi asay deysi erettido bagidishin inti qase metota billanasi dumma dumma pacatay booso ooththeysi erettita ba gidoyssa beyoos

aananga ooso ooththanasi argeteqetha ooso keeththan woykko fayatethan maago ooso keeththan issi ayana ayu7ekkayadanayasi dumma dumma meto burshetha ooso ooththeyssi naye fayatetha naagooso siyeyssinne shaakada qoncisata giigisida ooththeyssi daro dalgareteyssaii

dumma dumma peyatetha nango ooso keeththan asay dumma dumma dumma wode ehida teknoloji tan goyettidi tamaro hunatan uykko tamaro ooson deeyssinne tamardi logo7ade mooso ooththano dandayisi erettida baagi dishin issi bedethan utte tamaris shaakidi konciidi besseysi erettes

Payetetha nango oso keeththan asay dumma dumma arge teqethasinne qasseka dumma dumma metota birshanasi misseran sheqidi otetishedeyssinne payetetha nango oso keeththasi dumma dumma qofa lametishe deyssi bente yssi eretida ba gideyssa hissan beyhissi eretees

Heeran dumma dumma hospitaaletanne woykko payatetha naago keeththan woykko warge tiqetha ooso keeththan asay dumma dumma baynti ooththida oosasi dumma shilli maati akkishe deyssinne qase minotetha asay imishe deissi qaallidi minni ooththana mela qofa imood giisi ooththeysi erete.

Issi heranka oosanchchoy dumma dumma metotta bileththinne qasse dumma dumma payetethan nango ooso keeththan dumma dumma oyshshati deiyayssa yehoo woode ooso keeththan de'iya uoyshshata zaaroti giigissooththo osoo ooththizayssan qofa imiyayssi erettidabba gididayssa hayssan be'assi bentayssa oodawus

gammo hayssa bayra gammo issippetetha ooso keeththan nasey shiiqidi dumma dumma ooso ooththeyssanne dumma dumma qas ogiya qiiqiso ooso ooththanasi dumma dumma payatetha naago ooso keeththan dumma dumma go7ashisho ooso oththesh erettidabaa gideyssan nangettida

adumma keeththatinne qasseka dhale keeththati de7eyssa dhaliya asay yiidi yaappe shemmidi goyettanasi hayssa buze dale keeththa yaageti xaabetidayssan asay shiiqidi dhaliya shemmanaodan de7eyssanne dhaliya shemmidi metodappe attanan deayssa yiiso

Kawo ossanichoti issi herani puteta tokidi tuketa mela manigota mela duma duma puteta tokiddi assayi g'oasi, putota tokidi watidi go'a demanekko hayissani daligani bessesi

igatetha oson deyssa ogitarnne qase giddon katamati deyssa kornteti qasseka deeyssa daro dalga ogetinne qase dumma dumma luyoriya katamati dumma dumma irxachar kora deyssi mithay deyssi ereteysi dalgamenteysi yayssan demteyssa beyssa

Dudumma woosanchoti laame demosi giiso oso hoththeyssenne qase banta hogo7a demosi daro daro laame demmanasi dumma dumma qata shi shidi wantason dumma dumma wooso oththei deysi yeretita ba gidoyssi talkan qoncidey besseyssi eretita baayissan shaakki besse

oan asay banta gadiyan ooththi demmida muruta kessidi giya qisidi bayzanasi dummadumman yooniyan aaththidi sekidi hara keeththa fanasi hasse kosheykiya wodey namuseykkia wode asayappe shaki shammidi go7ettana mela iseeria gissidi gelsi giigis yooththaysi qoncidi benteysi ereties

Isipetethen asay giigiidi oosoothano dandayayssa gamo dere asay banta biitta woga bonchiso osooththeyssa issi gamodeindiya yssa qirse weykko haysa taarikke malalo osooththi asay issi wolla shiqidi qonchesetha oosooththe yssi dalga menteyssa bii.

taman qamara kaami amtichideyssa qass ogiya lo7otethanne hesibetetha geeshshatetha oso katama lo7otetha gigisidi ogiya gigissidi qoncisidi besseyssa misilan darobaykka lo7essanne katamati lo7essa makina lo7eyssa qamarapooy korintey dumma dumma puaaymeysi benteysi gidoyssi eretis

Erandi7iya issi aseykka woosanchay dumma dumma go7a ba ooththidi asay laamettanassinne dumma dumma go7a shiisho so ooththiya oosotan asi lo7o go7a demmano dandayeyssa qoncisidi yooteyssinne qasse asay ooththe laamettana mela asas daro qofa imeysi eretida ba gidoyssa hayssa beysi erettis.

issi hissi yoosota asay ogiya giigeso oosa haaththay kanthanabetanne haaththay hadhanabeta qasse haaththa ogiamoonna mela uraypukkidi biitta qohonna mela dumma dumma giigiso sooththes eretida bagg dishin dumma dumma giigiso oosotan laame demmanassinne go7a shiisho soothanayss erettes

Dumma ooso keeththan asay ooththi laamettana dandayeyssa baynti erida baynti tamarida ooso keeththan dumma dumma asay ooththidi hayssa ingilizatho kaalan garmente yaageyssa woykko ma'o keeththan mawoosiisooso ooththeyssi qoncidayssa benteyssan ma'o ooththese be'o

issi aysso keeththan dumma dumma metota bilethasinne dumma go7a biitta si shalo giigisso soothe yissi laamettidi asayattana mela dumma dumma go7a shiishshana mela wuuththi laamettana mela dumma dumma ogeta giigisso soothe issi eretidaba gideys konchi dibente issi hayssan beissi erei

assi eran di7a qase ooso ogeetan asee go7eti dumma dumma ooso ooththanoan deyssi ooththidi laamettanuan deyssi qasebiitta sinologo aymooso ooththeysi erettizaba gidoyssan galganasay ooththeysi qonchidi benteyssa issanbeysa intiyoretidoyssa gidoyssa besseys yoodettizaba gidoyssi erettis

Dumma dumma wogan diya aday dumma dummaba oso oothid lametanawu danda'iyaysa wogane turizumen asati go'etiya osoti gitanne dalga gididaysa dalgan beses

oogetanni keeththada gige soo oso thileyssi keeththati daro lo7eyssanne dumma dumma wode ehida keeththati pooqeta ya getedeseteyssayti daro lo7eyssa koncisida besseyssi heyssan dalgan benteyssi daro loy wodhiya keexxidideyssi dalga benteyssi biyoyssa qoncisida ode

dumakawo keeththan naytamareta ooso keeththan tumma dumma awosota waoththidi laametano Dandayessinne gati ademoos oothanan dayessa qoncisidi bessayssi tumma dumma ogetan giigisso ooso ooththeyssinne laametanadan de'iya wosota ooththidi oge giisso oso wontos lo'o ooso ooththeyssa qoncisidalkan besseysi eretis.

Aka woosanchoti dumma dumma oosota ooththidi qoncisidi bessanoan da'eyssanne sibetethanne qasse woga maata bonchoos ooththeysi dalga mentidaba gidoyssa sibetethan qoncisidi giigisidi ooththeyssinne oththida oosonasay lametonon da'issa dalgan giigis hoosooth besse sibentey si eretitaba.

Issieka woosanchoy issi eran metobiletha oosonne issibetethan asay odettidi metobillidiy dumma dumma eeran go'a shiisho oso ooththanayssanne isipetethan asay dalgan dayano dandayeyssa issibetetha yuushanne go'a oso ooththes erettidayssa qonciize odeyssa issa eretiayssa beysawuduus.

tumma asa woga bonchonne qasseka asa maata giigisso oso ooththe issi qasse luule tumma pilta pirdanawunne issi ooso keeththan woykko issi woga naago keeththan woykko tumma dumma metota biletha keeththan tumma dumma ooso ooththe issi bente issi eretida bagides

Ashndumma aaya qasse isiyasas de'ia go'anne isiyasas diiya minotethabanne pirdi luule pirdettana mela qasseka pirdassinne kasseka macashas de'iya moganne maata giisosooththeyssa bileththa wota qoncista wodeyssi eretteyssa.

Dumma dumma oothota kaame bolla oothizaysa besses.

ma oosanchotihe issi eran dumma dumma geshshatetha naago oso heera pittishe dieyssanne heera geshatetha naago oso ootheysi ereti tabagidoyssin heera geshshatetha naago oppitetha oso qonchisiti besseyssan heeran dumma dumma metota diggo oso oothe ysi ereti

Hayssa misileza bolla tani xeelishin taasi ha'i beetizay aaze gizayssa giddikko tani be'iza mala woykko tani xeeliza wodeboothara xaafetidayssakko.

Dumma kawo oosanchati payda matawuqiya dumma dumma teleyiyara woykko hayssa teleyiya ogetara gigisidi dumma dumma go'a demo ooso ootiyayssa giigisanaw geeteta ooso ootiyayssinne ga'a appe demo ooso ootiyayssa be'anawu danayiyaysi eretidaba dalgan qonccisi bessiyayssi bentiyayssi qonccidi beetees.

apetethan asay ooththi laamettanasi dumma dumma matoaqiya keso ooso ooththeyssan ooththidi matooqiyan go7ettana mela dumma dumma ogeta gigiso ooso laame oso ooththishideyssa dalgan qoncisidi besseyssanne asay ooththie laametaan dayssa qoncisidi besseysayssan benteyssa bi7oos

Eesan tummatumma asay payda yaagetiya dalga yaagetidi dalga payda go'a imoo sootheyssi benteyssa shaki dalgan besseysi hayssan erettitaba gidoyssa dalgan beseyssa beyssa odeyssa konchisidi dalgan besseysi ereteyssa beyssa odoos.

duma dumma tamarti tamaridiana laamettanayssa matoqiya oykkidi gigisoo sooththeyssa tamarti bansobeyssa kameran denthidi dumma gita dalga misiliyara akkitason besseysi qonci dibentidayssa gidoyssa dalgan besseyssi erettidayssa issanbeyssa wodeysi ereteyssa besse

Dumma dumma hayssa payida beraawi matowuqiya yaageyssa asay giigisso osootheyssinne a gigisidi qasseka oykkidi asay go7ettana mela dumma dumma matoqatappei lo7o ooso gidoyssa e oykkida asi aho biitta bana dandayessanne qasse kanthidi daro beeta gakkanaa dandayeyssi erethida ba gidees.

qas hayssa ye banki qutiryaagitidi woykko hayssa payida mato kiyaranne bankia hayssa banki immida kaardiyara wole gasethidi goyettano dandayessa hayssa awash banki yaggeteyssi daro qoncisidi qofaththeyssi eretidayssa besseyssa bis

Issi issi heran Qopa lameretethane haho bitara issipetetha gahetetha ootho othishe dizays , kare bitara dumma dumma Qopa lametid bita go'abane bita shalo gelso oso gigisishe dizays gidoysa shakid besizays haysan eretes.

Issi bitta kawoy dumma dumma aysso ogettadalgan qoncisidi dumma dumma qon sidi bitta gathishe deyssa ha ogettan lo77o go77a demanaw dandayeyssa

An hissi betethann asayi shiiqidi dumma dumma ogetanne ooso gigeso osotas kofa laametisha deyssanne kaseka dumma dumma ooththii laamettanasi kofa laametidi issibetethan gii sooosoothi dumma dumma ogata giigiseyssinne shaaki dalgan besseyssi ereteda ba gidoyssa dalgan koncisidi besse.

Idumma puteta tokkidi asay isibiittan go'a demo oosonne qasseka puuteti lo'iya keeththanne lo'ya lo'ya bessan deyssan qase age ta keeththata aze keexxidi ooththidayssan daro lo'ya lo'ya heeratan toho qonce ooththidays bentesei dishin lo'akatamatinne keeththeti deyssi qoncidi bentese.

Issi heeran kawo oosanchchathi shiiqidi dumma dumma oosuwaa ooththishinne issippetheththan ooththidi laameththanaassinne biiththaassi dumma dumma methotha bileththa oosuwa ooththanayssi methotha bilona biihtthan diya methotha giigissidi asa payatheththaanne dumma dumma heeraa geshshatheththaa nangguwaa oosuwaa ooththees ereththidawa.

Issi heeran dumma dumma asati diizayssa besses.

Heeran dumma dumma badalazi eretha ooso ooththidi badalappe asay dumma go'akano dandayissa ayssa gibinara gaytidi dumma oso ooththidi asay goshsho ooson laamettano dandayissa erettidayssa daalgan besayiss hayssan erettida issa beeyissa konchisethan woothe shiereteyssa beyisawo doos.

Gidi asay issi rashiqidi dumma dumma metosabilethassinne dumma dumma asa ametoyqo ekkidayssa biittay asa moogidayssa woykko asay baynta kayotetha daro asay haykkin qonciseyssa e asa rashi qidi kawoosanchoti pa eka yootetha qonciseyssi bentes.

afetethan issi eran asay dumma dumma wogata sindemerqe dooro yaagiya qofa ekkidi haratasi hedharcishin halatikas sinde merqe doorana mela minotetha oosothishedeysi ereteyssa shaakidi besse hissi ereteyssa issan beyissi eretees

Heerandi aawa naakko woosanchoy dumma dumma qofo imonni eera gechatetha nan gooso ooththeyssan ba heeran di aaba metota billidi asas lo dumma dumma gabiyaweykko gatiya gelsos oothanayssa dalgan besseyssi erettidayssayssan konchiside odeyssa demmeysipe..

dumma biitta wogatanne dumma dumma go7a go7ettidi asay go7ettana melanne layme demmana mela issieran diyagita gita oosanchati kawoosanchati dumma dumma meto biletha ooso ooththishenne issieran issibetetha ooso ooththi dees qotetha wursetha ooso otheysi qonci dieretedoba gidoyssa shakidi beyssa inte wodeyssi eretis

Aheti dumma dumma oosotan asay ooththi laamettana dandayeyssanne gabiya dimmano dandayeyssa shaakkidi qoncisiti yoodeyssinne issi bedetha ooson asay laamettana danda7eyssa qonciseti shaakkibesse sieretidaba gidishin issi bedethan dalga ooson gita gita ogeta gisso oso ooththe issi qonci di benteyssa gidoyssa shaakibesse

ikka oosancheti dumma dumma go7asinne issibita metobilgethas qasse kargibita kiyanasi dumma dumma matoqi aykkooso ooththeyssi asay ekkidi kargibita pinanasi dumma dumma ooso ooththeyssanne qasse gatiya demoosi shii shidi dumma dumma ooso dethothi da othassi benta hissa shaakidi konchedi bessiis

Woga kawo oosanchchati duma dumma heran dumma dumma oso oththizayssanne qase banateththa demo oththonass dandayizayssa issipeteththan shiqidi be oso oththizayssa gidishshin heran dumma dumma heran go'a oso gigiso oththizayssa gidizayissa beyos

duma ka woosanchoti isi eran metota bilethassinne hesi betethan qofa lametishe deyssa dumma dumma go7a imiso osooththeyssan dumma dumma metota ba odetishe paca zaaro oso oththishe deyssi qoncideybentidayssa dalgan ooththeyssi eretise

Hayiswoosanchoti sheeran eqqidi dumma dumma lo'ya ooso keeththan lo'oooso ooththishe deyssanne qase biittadiya payatetha giisos ooththeyssi laametidiyatana mela go'a osooththeyssi dalgan qoncidayssi benteyssan shaakidi besseyssa iyssan beyssi inte eretadosa

aan di7aakka oosanchoti dumma dumma meto buletha ooso dumma ayssa awash banki asinne qasse kare kiyana oge taasi dumma giigiso oso ooththo yssi issi betethan lo7o lo7o biittan lo7o maado oso ooththe isskikko awoso ooththe yssi erettidayssi qonci dibenteyssa beyssa inte odo

Duma dumma hayssa ka woosanchoti hayssa arge tiqetha payetetha osoothi aasaynne qase dumma dumma kar biitta ki ana dumma woga oykkidi eqqida se benteyssan dumma dumma sehikarkiyana si bantebiita fiyera biitta gawathe laamettanas oge ogi soosootheyssi eretti

Adye meto bilanesinne dumma dumma oushasi zaro gididaysa gigisish dizaysanne oycha oychidabas zaro gididaysa posiletas zaro imishe , issipetethan tobe oso othishe dizaysi betes

Martti utti tamaareyssanne issi kawo pooliseti uttidi qofaa ekkeyssa dumma dumma qofata laamettidi dumma dumma oosota oothanaw dandda7eyssa daro qonccisidi issi heeran diya oosoti besseyssanne qasse pooliseti besseyssi dalgga benttidayssa gidoyssa shaakkidi beysi erettees.

Dumma kawo osanchati poolisati dumma dumma pooliseti dumma eqa makina ekkidi aadunna mela makina qasse kaalli xeelo ooso oththeyssinne qese makinati dumma dumma metota ekkibiidi biittan gaththona mela kaamet makina taagi iso sootheyssi kaalli koyera xeeliyays oge oso othiyays bentees

Aihoy woykko poolisey issi eran makinay qasse dumma dumma eqata caanidi efeyssa teqqide nan gidi asho sootheyssan makinandiya asa sarotha qasse makinandiya asas gaththeyssanne dumma dumma ogetan asara siigeththa osooththeyssi qoncidi bentessa beyssees

gigiso ooso keeththan dumma dumma tamareti qofa laametethan poolisetinne dumma dumma metota biletha osoothishi deyssa qofalaametanaw gigiso osooththeyssa asibetetha qoncisidi dalgan besseyssi messan eretideyssa gidoyssa dalgan besseyssa naa paattidi laalli yo'odeyssi eretis.

Duma kawo osanchoy woyko polisey issi heran metota bileth bilanasinne qase he metoza nago ootho oothiyaysan dumma dumma metoti bittan medhetona mala palamat, oshat, kachat medhetona mala bittan saroteth darana mala nanigo ooso othiyays eretidaba gidiyayasa

woso keeththan diyiya asay issi heera gelante issi kawo sanchoy polise wolkko asa eqqitinnan gidi mokkideekkeyssi ba wogan boncheyssinne aseyanko yida asati abonchide eqqidayssi issife dzawoyde eqqidayssi qoncida benteyssa beyoos

issi eran diya kawoosinchati dumma dumma qase foorsetha osan bandira keso osohoth shideyssane bandira kesidi dumma dumma go7a metaa shaho osooththesi qoncidayssi erettida baggidoyssa ha shaa kidays sanbeyssa qoncethan besseyssi erettida baggidoyssi benteyssa bioos

isiyeran dumma ka woosanchay hayssi poolis gixeesetteysi issi eran lo7 ooso ooththishe deyssanne qasseka heeran diya lo7o go7anne dumma dumma asay othel metno dandayessa qoncisetha ooso ooththishe deyssi asas dumma dumma kiitathishe deyssi eretida ba gidoyssa qoncisidi bessayssi hayssan benteysi erettes

Mata osanichati issi heeran shiqqidi issi amaniya asara banta amanuwa oso othishe disanne duma nu goda goyino osuwa otishe beesiya issi beesan qoncissi beessishe dee.

Dumma dumma kawo osanichay issi heeran eqqidu yara hara tobbo oso otishe diza issa issipetetan asayi wani danako qoncissso oso otha issa shakiddi erisidi bessa issa

Ba kawo deren gaammo deren asay hayqqiyoorin biiththay asaa moogidigin asay asaa bookkidi keso ooso ooththeyssa; isa asaa biiththa giddope demmanawu asay kayoththidi waathidi banththa biiththan bonchcho ooso ooththeyssa asaa dumma dumma methotha bileththa ooso ooththes.

Osanchoti dumma dumma mitha puuteta tokethanne qasseka dumma biitta go7a naagos ooththeyssi dumma dumma oosota ooththi puuteta tokkidi asay go7ettana mela dumma dumma tamari keeththan tamaretasi dumma go7a immiya puuteta tokkidi gishedeysiben.

Ddumma temarti banti tamarda timirte keeththanne dumma dumma wogatan ooso laametetha ooson dumma dumma go'aademo ooththanassinne sifetethan ooththite laamettanas giigiso oso oththeysi dalgan qoncidi benteyssa shaakkide ereseyssinne issan benteysi erettitaba gidoyssa dalgan erseyssaissan dalgan qoncitibese

Lamettana dandayeyssanne qasse dumma dumma oosotan dargo7ademo sooththeyssa biittasinne qasse eras betethas dumma dumma giisosooththeyssanne shalo shiishos ooththeyssi metobiletha oososi erangayettidi haasetidi odeteyssi erettes.

Ka woosanchoy sieran mati uttidi dumma dumma lo7osoo ooththidi aariyassinne tumma gutasi lo7olo7o qofa giigiso sootheys issibetethan giigisidi issibetetha dichchatethassinne luletetha ogeya kace keso soothe yssi ereteyssa bentessa.

haaakka woosanchoti sieran dumma dumma ooso ooththidi wanti ooththida oosoa mazgabisidi dumma go7a dimmoyssanne de qasse dirjetiyan asay goyeti dumma dummo sooththanoan deyssa dalgan bessizoyssi eretiza ba gidoyssi hayssan eretizayssa shaakidi qoncidi besseyssa bi7oo

Heeran dumma dumma metoti ke7enna mela metota nanggiyo oosonnemetota teqetha ooso oothiyayssi dalgan asi ootho oothi laamettana mala qoha asa na7a bolla qohay gakkenna mela oothidaaba gidoyssi qoncce.gididaaba gidoyssi erettees.

Nadajeta issi heeran woththidi nadajetan go7etidi asay dumma dumma heerasi go7a gelssos ootththiyayssi woththidi nadajetan asay laame demanas nadajetan qasse asay go7etidi makinasi dumma dumma ogeta giigiso ooso oothiyayssi haggan qonccidi bentiyayssa gidoyssa shaakidi erisidi oothidi bessiyayssi hayssan eretiyassa gidoyssa hayssan erisoos.

dieran dumma dumma txe ogay isteyssa kawoosancho tidibeydi geera geshshatethanne kase ogey toyss hagigeso soothana essebetethan soretishi deyssa meto billana agigeti sootetishadeyssi dalgamentidayssa issan shaaki besseysi ereteyssa bey sawodey sintiyotikizibenteysi ee

Haho biittan kar biittan asayssi bolla uttidi issipetetha odathishe deyssa mishe uyishin dumma tukiya keeththan issipetethan uttidikka kayssanne isioetethan dumma dumma gidiso sooththeysi talka benteyssi hayssan qoncidi bethiysi ereteda ba gidoyssa besses.

Gueeran dumma kowaasiya kaaya heeran asay shiikidi kowaasiya kayanay ta antawe wolqa gujishenne sibetethan intaka gu'era minotethas oothishidiysi ante minnidikka ana mela intana minthathishenne antana kathiishe guera qidideyssi qonciye dalgan benteysi yayssan bene

kowaasiya kayanayti xoonidi bantabitta gelanassinne xoonosi minotetha ooso ooththeyssa ko7aasiya minnikka ayssanne harata ashawadidi woykko warta cimmidi aso oge daro banti dandayeyssa banta hupheyan giissiza oosa ooththessa dalgan qoncisibesseysibe

gita oosota ooththidi tamarti minite marna mela qofa isibetethan shiiqidi ka woosanchoti disos ooththeyssan qofa laameteyssanne kase dalgawos ooththi deyssan gita gita eera isibetetha naagoos ooththeysi dalgamenteyssi eretesayssan beyssa wodeyssi ereee

gaetethan tamarti issi era unte tamardi dumma dumma amanta tamaroi merte keeththas kowa agelseessanne henkase go'ademoo soowisidi tamartiman tamarte wuxxe ti halo wuxeete demmidi biitta asi herasi his botetha qoncetha wos oothanan dayssa dargan qoncesii besseyissi benti hayssan ereti tabagides.

Issi heeran duma duma metota asay bilanasi banta de'iya tekinoloje ehida oosuwa go'etidi hiki ooso keethan duma duma go'a shiisho ooso oothiyasine laame demo ooso oothiyasi othidi laametanasine duma duma go'a shiisho oothizaysi qoncidabay eretides.

Ee dumma dumma banita bitanni diyabba asayi baa osuwa oththiyissanne dumma dumma go'a qasekka hera geshshateththa nago oso othiyiyassanni kameyi woyikko para garera asayi dumma dumma eqata baa osuwa cannidi efanawu danidayisa qoncissi besiya issa atid issa shakkidi

Issi eran dumma dumma peyatetha naa gosonne qasseka meto beletha ooso asayi shiiqidi issi bolla uttidi heerassinne dumma dumma payatetha naag gooso yooganaytasinne macaas asiy dumma dumma payfetetha naagoos ooththe issi eretitabagideyssi issi eran de7ehissa qonci dibees.

Issi guutha kaamiy woykko heedzdzu toora di'a kaamiy dumma dumma heerappe asa caanidi hawobeta efonne qasseka guutha saaten asa darobeta gaso ooso ooththeyssanne qasseka asay gidyara amutidi beyssabe shempooso ooththeyssi ereti daba gideyssibentees.

Kaali xeeliza issi nay katama Kela Gita denba dalga besatan ya kala xelada qofay imone qaseka kala xeelon betidaysane bitan diya oosota kaali xelidi lo'o oosoy oothanaysa dandayiyasa qoncisada besiyaysa dalgan besiyaysa beyaysi

Haathey deriyape wodhine woyko Gita zumape wodhidi kalidi xelida asay a beyidi dumma dumma asay go'i imo oothanays bita asay qase oda getetanays danda'izays betes

bayanay haaththa utti di dumma dumma haaththa giddon eqqide dumma haaththa lo7otetha banne asay qasseka haththanniidi dumma dumma go7a demosoothanan da7eyssa dalgan koncisizi wodeyssinne shaakidi daro asas meto qoho gaththeyssa issimetetha ooso laameyo giigisoosooththeyssi qoncidi dalga menteysi eretida ba gidoyssa shaaki dibe

Nene tani shiqqida wora medosatasinne de'iya go'attaba qassi wora medosota asay watti naagiyakko issi heeran asay shiqqidi wora giddon wora medosotappe be'anassi wora medosati issi heeran haretidi de'iya issa qonccisidagan bessessi. Bantta issa giddasan shakkidi besses.

ii heeran dumma dumma a medota bilanassinne qase era go7a ba aaththi diyaratas qoncisetha ooso issi asi ooththe ssinne qase ooththida ooson asay lametanan dayessa dalgan ehdi woththidi asay minne ooththanada asay minotethi gujjeyssi dalka qoncidi benteyssa gidoyssays shaakidi besse issi erettita badi

kawo osaanchoti woykko biitta go7abanne eera yuushaaba issi betethan beyishe issi era beyanawu issi betethan keeshshe deyssi eretida bagi dishin tuumatumma qofalaametetinne biitta metota billanawu issi betethan biitta kaalli xeelo soothanawu gidiyashide hisbente

u adderanne macara deyssati dumma dumma heera yiidi baynti kaalli xeelo7os ooththidi heeran diya lo7etetha banne qasse heeray lo7iya lo7o ba dumma dumma dalgan goncesana giigidi eqqidayssan dumma dumma heera issi betetha qoncisi yodeyssi eretis sabentis

Qassi kathamaara miththaa giddora asay yishe dumma dumma heeraynne heeraassi go7aabaa immiya biiththazi de7iya go7aa giigissuwa ooso ooththiya asathi de7oosona; shaakkidikka qonccisseesi.

dumma dalga bessan ogediyayssanne ogiyaaran dumma dumma asay goyettidi kameya caanidi kametera awo beta bano dandayissi eretida baagidoyssan kameti go7a imeyssanne qaseka ogey daro luya bessara deyssi erettidaba gidoyssi benteyssee

Ha wodhiya nam'u nayti dalgabessan eqqidi heerasi de'iya lo'etethanne heeras de'iya qoncetha hefeera yiidi asay beyanassinne heeray qaseyhani lo'eyssa dalgan ooththidi besseyssan qoncisidi besseyssi eretidaba gidoyssaayssan beyssa inte qoncisidi odeyssi erei

walqama gita zumay deyssan zuma matape a matan dumma dumma maatati deeyssa oge qas yuushara deeyssa zumay qaseka eretidi walqama zuma geetettida erettidayssi benteyssan qoncide shaakkidi besseyssi ereteysiyssan beysi qoncide dumma gita bee

Issi heran diya worookiya yalaganayti isseera shiqide metota billanas sierandiya yuusha bessa oso beyiti qasse sierandiya go7aawanne sierandiya metota bilanas tumaduma osootheyssan dalgan giisidi koncisti besseyssi ereteyssabessao

Issi heeran dumma dumma methotha bilanawu issi bolla asay uththidi dunkkaaniya yeggidi so oosuwa ooththeesinne dunkkaaniya giddon uththidi lo7o oosuwaa ooththanawu danddayissa issi heeran issipethettha geetheththi erehthiza ooso oothayssi dalgga manththeyssa qonccissidi bessesi banththeysa be7oos.

marti banti tamardayssan doomolota demmoonne qasegamas qaafetetha wooso ooththidi biittas go7a demo demmanasi lo7ogeyoso ooththishideyssi qoncidi dalga benteyssa gidoyssa shaakkidayssan besseyssi eretidaba gidoyssa qoncethan besseysi dalgan demmosooththano giettishideysi benteysi eretidaba gideyssabe

Haysan qaseka dumma dumma heran payda matoqiya xafitiya yafara matokiya ekidi demanas woga lamanas qonccisidi besidaysashakidi besizays eretizaysako

Sssi heran dumma dumma tamare nayti payda matokeya ekqooso oththeyssanne ekkana dumma dumma gigeso oththeyssan dumma dumma baynti tamare timerte keethan xaafetidi payda matok ekanawu gigetishe deyssi erettidayssi qoncete baggidoyis dalgan bees

asay issi bedethan nayssen ooththishe deyssenne qassi yeggi aakkidi zal7ishe de7eyssa dumma dumma aqo oosota ooththidi laamettana dandayeyssa go7a wooso ooththidi banta biittassinne banta silo go7a shi shooso ooththe si eretti tabaqidoyssi qoncidayssa beyoysi erettis

okeethan asay dumma dumma mizigeba mazgabettidi laame demmo oosuwa oothanasi dumma go7a shiishshanasi dumma bantaw lo7idaba ooththidi biittaasi heerasi gita gatiya gelso ooso oththiyayissi qoncidayssa gidishin dumma dumma banta paciyasi dumma dumma heeran issipe eqqidayssibe

Isi heran dumma tamareti qasse essi matoqiya woykko payida matawoqiya kasse xaafettidi ekkanassinne seran giigidi uttidayssanne dumma dumma asay a ekide go7etteyssan shiiqo ooso oththeyssinne a go7ettanas yiya asay dumma dumma erappidiekkey si7ereteysi bentee

Gaasancheti dumma dumma go7asinne dumma dumma oosotas dumma dumma maadi oosooththishe deyssinne qasse dumma bante qan go7etidi dumma dumma payda matoa qiya gigesos ooththeyssa kornte oosa gigesidiyanti lo7ethii seysi erettidayssa qoncisidifes.

Nat dumma dumma arbaminch birbiro getetiya kifilan dumma dumma kasa ka'id bantas go'a gelthonw qase wanca gelthanas min ka'ishe diyaysa qase miniyaysa qoncid besiyays haysa dalga eretes.

ma kowaasiya kaynayti seeran uttidi kowaasiya kayti xoonanasi issi wodetha baynteyssa dalgan besseyessa ka7i asas guyen ekideminotetha moomeyssa dalgan qonchisidi besseyssi eretita bagidoyssa dalgan bessey si yayssan ereteyssa gissidi besseyssa benteyssa wodeyssa shaaid

Dumaku asiya kaayidi xoonida nayta tookkiti asay bollara bonchayssinne qase kaydanayti xoonidi pente biittasinne pantasi dumma saba dimmeysi kitan dalga eletidaba gidishin qaydanaytasi wolqa mino ooso minide tama simmidi kaana mela milotetha osootheysi qoncidi benteyssa dalgan qocidea

Ha kawaasiya kaa7iyaa naythi issi heeran macca naythi kawaasiya kaa7idi xonanawu dayssanne xoonidi qase bantha biiththas dumma go7a gelisso osoo oothanawan dayssa issi heeran eqqithi qonccisidi banththa minotheththa dalggan bessishe ereththidaba hayssan bessessa dalggan beyssa qonccissi odoos.

gita oosonne qase kaasalo7on dumma dumma usta ooththeyssa ko7ademonne shiisho oso ooththeyssa dalgan qochidi besseysshi issanbeytidayssa gidoyssa ka ayidanayti kasan xoonidi gita boncho suntha dokkosidi benteyssi eretileyssa sashaakidi besseyssa beyssawu doos

aasiya kaynayti isse bolla shiqidey duma duma metoburshethasinne qasse bantikkayakku aasiyas duma duma go7a gelsosi minnikaydi biittasi laame demmanasi qoncisidi ooththeyssinne duma duma gati asi dalganka ishe ooththishideyssi chietarethan benteyssi ereteyssa besses.

Gissi ka woosanchoy isi eran dimirke duuru yaageteyssa huphe qofa ekkidi daro asas qofaymanne laametetha ooso qoncisidi ooththishideyssi laametetha qofa giisishe ooththishideyssi dalgamenteyssa gido ba shaakidi daro asas gi isidi aaththidi besseyssi ereteyssa qoncisidi besseyssa biyoos

Olka yedanay taas minotetha ooso ka woosancho yiidi intohommeyssa indiminikka ana mela intawo qofaymo ooththeyssa macanayti bayntikayida kaasan xoonanassinne kasiyanti wolqa gidanas entoo minoteth guyera ooththeysi eretidaba gidoyssa shaakiti dalgan qoncisi iointa qofa minotetha wooththeysi ereteyssa be'oos.

Haayy asayey banti kaayidayssan xoona demmidayssanne qasseka xooni diyarata siigo aymmano deyssan duruasekuwaasiya nu biittan daro daggafe deyssanne qassekakko ero kasa nam anthosouryan manth wogan ka7ettii xoona hodandayessa oone xooniya kiro gidi sibetethan dalkan qoncisii bessey sibentes

Haysan Dumma dumma woxatet woyko dumma dumma oso kethan wothan xonidaydan, las xonidaysan, dumma dumma asay banta danda'etida keena othid bittas gatiya gelthiyoys eretidaba gidoysan qoncid besiyaysan dalgan mintiyaysa ...

Ero tani ha'i be'ishin ha misileza boola beetishe diza daro asati wolqqama oothoza oothishe issippe gididi eqqidi dizayssa besishin ha asatikka kawo oosanchchata gidishin izetappe gede guye baggara kaameynne meedosati dembbazan beetishe dizayssi qonccekko.

Hayissan de'iya wotati woyikko buro ke'iya yelaga nayitti kuwasiya ka'ishshe diyassanni banitta ka'iyasanni watti shocanekkonni shoccid geliththo oththanekkonni wudidirayani kuwasiyi shochcha gigiso oththo oththizayiss kuwasiya shoccishe dizayiss dalgganni menitizayiss dalgani eretidobba gidoyisanni hayissanni qoncciss

Durokkiya yalaga nayti kowaasiya ka7ayssanne qasseka kaayidi banta biittas lo'o gafiya demmanayssanne banta gatiya demmo ooson qasseka banta wolqaretetha minni kayidi biittasi lo'o wanca gerzogos ooththanayssa qonci dibentidayssa gidida essa shaakiri ka'aysi eretida bagidoyssafi

Issi eran kowaasiya kaay asan nayti shiiqidi kowaasiya kayishenne tumma dumma baynti kaaya baynta minotethan kowaasiya gelso gelsanas minishe deyssi kayisati qasseka woleyxa dicharanne qasseka bemichara kaayisi konci dibentessi ereti daba gideyssan senshaakibesses.

Dumma dumma kuwaasiya kaa'iya naytinne qasse kaasi asati daynnati ku'aasiya oyqqidi gigidis shi eranutteyssanne qasse dumma kuwaasiya oyqqidi gigi soosootheyssi qoncida ba gideyssan shaakidi gita gita omaadoyoyssabentessan dumma dumma kaa'iti asay ella meonandessa gie.

Heeran de'iya asa dumma dumma qoopa lametishenne qase bantta ooththiyo asas dumma dumma ooso gigiso ooso oththishe dizayssi ertidabba gidoyssan shaakidi dalggan qonccisiyodde eeretidayssi benteyssa gidoyssa qonccechchan beyoyissa eretiyoyissa bessoyssa oodes.

Anpuoleta medhidi asay dumma dumma poo'owa go'ettano dandayeyssanne poo'o'a go'eti dumma dumma laameta demmo oso oththeyssa dumma dumma baynti ooththiy oostan poo'ota dumma dumma ogetara daro lo'ethi go'etteyssa erettidayssa qoncisidi besseys sibenteyssi erettes.

Duma simeti qasse asay go'ettidi dumma dumma simetan asay dumma dumma teknolojiya ideyssan go'ettidi dewalanasi hawu bittawos ooththanasidumma dumma teknolojiya eqata asay go'ettidi maadettanas dalgan qonchisi besseyssa gidoyssa hisan shaakidi besseyssi eretetaba gidoyssa beyssa inteyo qonethan uthey sibentis.

Uzethan teknolojie ida oyqan asey goyetti dumma dumma ustootha dandayessa teknolojie qassega dumma dumma ooratha miishata nu biitta gelososooththeyssan laametano dandayessi dalgan qonci dibenteyssa beyyssa gideyssan shaakkidi qonci di yodeysi ereti daba gidoyssan beeissa wodees.

Dumma dumma haysa pileshe getetizaysa asay banta son go'etizaysa dumma dumma mettota polanas qofa hinteysa heni wothidi dalgan besizaysa qonc'isidi wothodaysa eretidaysa betiyasa dalgan wothidaysabeyiyasa odosi

issi eran de7asolareti dumma dumma charjiy carjanassinne asay dumma dumma silketa carji goyettanassinne maado oso ooththeyssan qonci dibenteyssinne dalga ooso gidoyssa shaakidi besseyssi issi eran dumma dumma asay dumma dumma silketa goyettidi carjano dandayeyssa teknolojiyago7a

Dumma nayti bantawu silkiya charjanassinne woykko sizasolaryappe dumma dumma go7a ekkanas dandayeyssa silkiya charjana u gigisiti woththida hayssa woykko charjer yaagetidi ngilizatho qaalan woykko hayssa silkiya go7a immiyasi eretidayssa qoncisi beses

tekinolojiyan asay maadettidi dummadumma bollara biya wolphileta mela laagganawunne qasse wolphiletara waati baanekko go7awos oothanayssa intera laametidi biitta qaxappe qaxa gakkanawu bana dandayissi qonceda ba gidoyssa erishin wolphiletan goyetidi asay hawooso biyawoos oothes shi eretti

Duma ossatane motoretan duma duma pototan asay lame osso hera siqota lo'o gigiso dalgan qonccisidi besesi qase othizaysi othi lametanas gigiso osso othizaysi eretidoba gidoysan dalgan bessizaysi eretidaba gidoysa be'os

Maaghtha miizazi dalga keeththapoe kare kd'ashe dizaysa xeellashshe daysiko. Haysi maaththiza mizazi mathtas goobako.

ageso oso hantha asayi tankina shiisho sootherisi qaseya xeeni deyssa satha ayana sin dumma dumma heera go7ettidi makinatara aaththayi asa ehidi go7eteyssenne qasse tankiretana aaththa shiishe wooththidi asay go7etonan da7eyssa dalgisidi qoncisti woththidi odeyssi benteyssegidoyssa shaakidi

Asa loon katamatan tumma tumma usota ooththidi asay laameteyssenne tumma tumma usta ooththi laamettano dandayssa geerasi tumma tumma anta go'a shiisho sootheysi dalga bentidayssa gidoyssa dalgisidi kongisidi besseshi ayssan erattidayssabeyssa dalgamadessiee.

dumma dumma nam7u to ramtiya motorete mela asay go7ettidi motoreti gasse itidayssa giiso sooththeyssi dumma dumma bantaho eran baynti qoncidayssan bayndi tamaldayssan dumma dumma motoreta giiso sooththesi qoncidi bentidayssa gidishi motoreta giiso so hayssan asay ooththes

iieti issi eeran uttidi dumma metoboletha oosonne qasseka issi betethan dumma dumma qofa laametetho soodeteyssanne qasseka hayssa kaamiyan nemitidi hawobeta bano dandayeyssa dalgan qofa aso laameretidi ooththishideyssi benteyssa gidoyssa shaakidi besse

imetota birshanasi issi eran asa yuttidi kumma dumma giigiso usa ooththeysi elaame dimoos ooththanawu gigitishe deyssinne laame dimoski getetha ooso qolchidi ooththeysi deyssi dalgan kaametan go7ettidi dumma dumma miyabata gigisoos ooththeysi dalgan benteyssa beyo

Banta biittan gemaliyan caanidi aykofa banteqa ebishideyssanne gemaliya caaniti qasekayssi erara kanthide kidi aadhdheyssa daro dalgan qonciseti besseyssi benteyssa gidoyssan gemaliya caannidi asay awabi ta bante qa7efos hooththeyssi ereti daba gidoyssabeyssawodees.

Dumma dumma oratha makinati bittasin

Haysi kare bittape ethopiya yidi haysa gidida asay lagishin Hayti kattamara dizayti biro kehiya yalaga nayti kiliybara eki hamettidi asey bantaysa qonccisidi so otho othizaysan oge Lo'o gididaysi shajidi bessizaysi......

Maakina nagiya tirapiketti oogiyanikka maakina lagiya asas qoppa iimashe dezayssa kunththa xaafadanne asati qase like lagana mala oogiya gigiso oosso ooththanayisa asas qooppa iimmashe dizayssa hayssan qonccisha wottashe dizayssa beyos

Dumma dumma makinati qasika lamba ekiyaysinne qasika benziliya duuqiyasoy de'iyayssan dumma dumma makinati salfen eqqidi benziliya duuqidishe dizayssi eretidoba gidizayssan dumma dimma benziliya duuqidi dumma ogiya baanas dumma dumma hahoso biita baanas.

Gita lo'i wodhiya makinay dumma dumma asa qasse haaho biittappe haaho biitta efos ooththiyayssinne dumma maburaten hametiyayssi eretidaba gidiyayssan koronten go'ettidi haahosa bizayssi eretidaba gidoysa qonccisidi shaakkidi bessiyays eretidaba gidoys hayssan diyayssa shaakkidi qoncceththan shaakkidi be'ishe doos.

Makinati qasseka hayssa akameta do7oy dumma gita makinati korinti yara wikko mabiratiyarapiyan makinaynne qaseka caanati maaqe makinay gomara beyssi dalgo dalgan benteyssi eretida baagidoyssa dalgan besseyssa ereteyssa konchisti besseyssa beyssa wodeyssi eretie

dhumakameti asa ekkidi yahu biitta efeos ooththeyssan asa yuushidi qasse ka go7aasinne asa qase guutha tendarobeeto ofeyssa dumma dumma hayssa katama ekki yuushiya oosanchota makina getiti yeretiya gita wogga makinay asa ooththeyssa efeysi ereti hayssa qonchees

duma dumma ooratha kaami nu biitta gelidayssanne qase ooratha kaamiyan asay go7ettidi dumma hubeta baanao dandayessanne qase yuidi bantidiya7agiopbane arabaydi laamettana danda7essa ahobeta aato gidi baanao danda7eysa ereti daba gidoyssa qoncisidi shaakidi besseyseyssarati hessabe7os

Dumma kamiyan gita gita eqata caanidi hawo biitta efoosooththeyssi kame dumma dumma eqata caanidi hawu biitta efano dandayeyssanne kamiyan caanidi asayefano dandayesi eretita ba gidishin kame dumma dumma eqata caanidi hawu biitta afeysi qonci dibenteysi hayssan ereteyssa be'os

duma hayssa heeran diya banta geethtan diya meheta woykqo soomedosata boorata azaydhiikkidi hawa keeththa kessi di gita kataman daro miishaakanasi dumma dumma baysidi biittaasi daro daro go7a banta sooshaloisho sawotheyssi ereteyssabi

Walqama keeththatan woykko wode yida keeththata asay keexxidi go7etonan ayssi keexxidi qasse walqamanekita gidoyssan asay dumma dumma keeththatan keexiday dumma dumma gatiya demo sooththeysi biittaska bantawuka go7a demo sootheyssi biitas qasse i qasse buqura gaeti erateysi bente.

oge keeththati wodeyida keeththatan asay keexidi heeranne gutan gita wolqama sunthu kanon dayessi bonchettida keethx gidoyssi dalgan konchidibenteyssa heerasebetethan asay ooththela metano dalgan gita ooso gidoyssi konchi dibenteysi benteyssa konchidi wodeysi eretideyssi bentiis si

dumma dumma keeththa lo7otinne qasse kataman giigeta keeththa lo7otan diya projektere woykko woteyida eqatanna segi isidi lo7o sootheyssi dalgamentana dandayssa gee soo sooththeyssi dalo dalgamenteyssi eretitaba gidoyssa bessens yoodetes eretiti bente.

Dumma kawo oosanchchathi issi heeran uththidi banththi ooththida oosaasinne qassi muruthaa haarathas shaaho ooso ooththeesinne harathi qassi be7idi go7eththana mala lo7o lo7o go7a ooso ooththeesi shabeththidi qoccidayssa hayssan beyssan enththiyo shaakkidi qonccissi bessoyissi odeththidaba gidoyssi ereththes.

Gita wogga keeththa yide ayssan gita wodey ehida teknolojiyan yide asay keexxita keeththan woykko gita lu7uya keeththan dumma dumma katama yaappe guyera deyssi qase keeththayin ketettishe deyssi gita wakanne wolka hama gidoysi eretidayssan qonci dibenteyssi ereteyssabe.

Dumma dumma metota billanasi dumma kornte oosota asay go7ettidi ooththi awoosonne laame demmo ooso ooththeysi erettida ba gidishin shaaki qoncidi asay lo7ooso ooththidi biittasinne geraasi go7a demmo demmana ooso ooththeysi erettida ba gideyssa shaakidi qoncisi diyodeyssi hayssan eretta bayssa biyoyssi erettis.

Ideeran dumma wogga katamay deyssa katama lo'o keeththe deeyssanne asay qase go'ettonan de7eyssa kataman diya oosota ooththidi asay laamettonan deessa qase katamati dara lo7eyssa keehi dalganne boncho katama gidoyssi dumma lo7o loo keeththet deeyssi bentees

Dumma dumma metotassinne tumma dumma oyshatasi zaaro giigisosootheyssanne qasseka gita katamatan dumma dumma qofa lo7oti deyssa katama keexetetha oosoy dumma daroloy wodheyssi benteyssi galgan qoncida benteysi ereteyssa be

dumma woga gita keeththatinne qasse gita makinati de7issa issi eeran dumma dumma katamatan dumma dumma oosota oosettidi laametetha ooso ooththeyssi go7a demassinne giigiso oso oththeyssi qoncidi bentidayssa beyidi erettidaba gidoyssa shaakiti besseyssa beyos

Timirtte keththan dumma dumma oso oththishe tammarishe diizayssane qasse bantta malla timihirtte keththan lo'o muurutta gelsso otho oththanawu miinidi tammarishe diizayssi daaro qonccidi benttidaba gidoyssa shakkidi bessiyaysi issi bentiyassi hayssan bentta wodeysi erretiyayssa besses hayssi qasse tammara minott...

Ha yalaga na'ay dugeha tophphiyan dumma dumma oosota dumma rokoteta barkka medhidi oosisanawu dandayiyayssa qase baw erettidaba qonccisidii dalggan woththidi gigisso ooso oththesi qase dumma dumma ba erateththan ooththo ooththidi qoncisishes

Dumma dumma kaththaa mishe de7izayssanne qassika banththa thamaariya thimirththe keeththan issippetheththan uththidi banththa kaththaa miidi qumaa miidi dumma thamaaraasi guuye simmanawu de7issa qonccissidi bessiisi hayththidaba gidishin thamaarethi kaththaa mishe de7issi qonccidi benththe7issa be7oos.

Issippeteththan oththidi dumma dumma metota beleththa oththo oththiyasanni dumma Gita oththo oththoddi lametanawu dande'iyasanne paacetetbtha kunththo oththo oththiyayisanni bolla gigisoteththanni oththonni bitan lame demo demanawu asayi oththishshe de'iyass dalgganni gigiso oththo oththiyass bentiyass eretidabba gides.

marqete atamare nayti baynte tamarda timeteqeeththaba dumma qoncisidi odishin dumma dumma wogatan hasay hani tamarenaba tamardi hani ooso oykkanaba giigisidi baynti tamarda ogeta darota dalgan besishin bante tamardi maraqetoyssa qoncisidi odeyssi bente

Gasaaweykko kawoti merte keeththa keexa oosotanne asai kawoti merte keeththe keexidi waati laametan ekkoosibedethan kawoti merte keeththa keexidi ooththidi lametiya ogeta giigisishenne ooththishedeyssi dalgan bentidayssi hayssan gidishin keeththa keexo bolla asay deyssi ereti dabagidessabe

Awoossanchoy tamarta maraqisohoso oththeyssan tamarti marqetitibita si banta herasi looko agelsos oothanasi dandayissanne qase tamarta maraqisidi giisoosooththeysi qoncitimentetaba gidoyssa shakidayssan wodeysi benteyssa gidoyssa shaakidi odeyssi eretis.

Oosanchoti issi eran diiya metota billanawu issi betethan odettishinne metota billanawu odetishe deyssi daro dalgan qoncidi benteyssa gididayssa beyssi dummamen dumma metota billanawu asay issi betethan tuggan minnidi qaaxxiyedeyssa qofan aaththihedeyssi erettidayssa dalgan besse issi eretteyssa beyoos.

Duma dumma ka woosanchoti isieran dumma katama timirte keeththan tamartas xi7e ametosa bileththisinne qase tamar timmini tamarna mela tamarsas qofa immonne qase tamaru keeththan dumma ooso lo7esso giigiso osoothessi dalgan qoncisi benteyssa shaakidiayssan behissinne zargan irseyssi eretitabagidoyssa beo.

aleqqu nanbessa yaageyssan nam7antho deeththa timirte keeththan dumma dumma go7aydeyssanne qasse asay tamartiyan tamardi dumma dumma gatiya demos oothissa keeththa woggati deyssan daro gita wolqa wolqa qoncida bentati deyssi qoncethan benteyssi eretaba gitoysi benteyssa bi7oos

Issi banta tamariya timirte keeththan tamarissini tamarida issa tamaro oso nayita xoqqu ottidi timirtay lo'o giddiyo issan timirtin tamarti asi lametiran diya issa qoncissi dalgan odayisinne qasse banta tamariya timirite keeththan lo'o wuuxxete demmanoykko muruta demmo osoothano dayssa qoncissidi bessiysi eretes.

kasseka qofa imoonnne qase timirte keeththan waati tamarsiyakko tamarso ogeta ba tamaro go7ata ba dumma dumma shaakidi odon issipetethan shaakki odeyssinne issibetetha dalgawooson qoncisidi besseysi erettida ba gidishin issife ooso waati laametanekko dalgisidi yooodeyssa

Dumma dumma kawo thimirththe keeththan asay giigidi thamaaranassi thamaarethassi qassi dumma dumma thimirththe keeththan kushshiya kumeththa eqatha ubbaa kunththide thamaarethi minne thamaarana mala giigiso ooso ooththeesi; shaakkide qonccizeyssa dalggan besseesi.

Dumma dumma metota birshshanas timertte keeththan diza Asati zoreetizayssa besses.

Dumma dug ha tophiya kriliyan hayssa mangiste timirte keeththa woykko timirte haysso keeththan dumma dumma qofa giigiso sooththeyssinne asey ooththidasey dumma tamartassinne tamarda asasi dumma qofa imonne gigisosooththeysi hayssa sawula deethan deyssi eretes

isiyeran de7iya tamari nayti isfetetha unte tamariyssenne tamaridi qaseko ademos ooththano dandayeyssa banta timirte keeththa minne tamarinawunne qase tamarda timirtiya uphphelo7ethi haaththi dearatas go7a gidano dandayeyssa lo7ooso gidoyssenne qase shaakidi tamariya minniyo tamariso

Ma yooganayti baynti tamariya kawo timerte keeththan dumma dumma qasse timertiya bayndeysia tamarshenne qasse oychida oyshasi suure zaaro immishe koshe denthidi zaarana ubbaykka bantahudiya eratethan minnishe deyssi benteysi eretida baaqideyssa issanbeyssawo deyssi eretes.

Ana tamareti wonta baynta timirte keeththan lo'o tamardi go'ademos ooththanasi guutha yooganayti tamarsh deyssenne wanta tamarta kimerte keeththan lo'os ooththanasi timirti ya tamarsh hese wotethan uttedi dalgan deyssi konchi tifenteysi ereteyssabessa.

issi denban qasseka lo7ogeide issane qase ogea matan lo7a timerte keeththey de7eyssa shaakidi besse issane qasseka asay gowa demosootheyssi qasseyhatimerte keeththay ogi xeesestiya gidikko wolaythasoodon hayssa gibena kolejh ageti xesesteysi eretihays

Hayssa tamareko tamarto timirto ooso keeththanhayssa tamare keeththan dummatuma maxaafa ooso keeththan maxaafatas wola shiishshidi maxaafata go7a woththizayssanne maxaafati seeran lo7olo go7 aymanon deyssa dalqan qonchisti woththidaysi benteyssabe

Issibetethan asay ooththi laamettanassinne qasse tamarti baanti yinbursha gelidi lo7o ooththi laamettanasinne baynti tamarda timirte keeththas daro murota go7a gelso soothana dandayayssi eretidaba gideyssa shaakidi qonciseyssa asay bessissya beyidi eroetiseyssa beyoos.

gelso sooththeyssan ogyagi isidi asey go7ettana malanne qasse ogie qasse kaametas lo7o gidoyssa kaameti imettanassinne dumma tumma ogiya aspalte gelso giigisso sooththeyssi telgan qoncidi benteysi heyssan eretida baggitishin ogya giigissanas dummatumma mashinata go7ettida asay ooththeysi bentes

amakka woosanchoti seeran eqqi deemeto bilethassinni gasakayssi qofaymoossi eeran diya ooogeta giigisosoothanas asara gididi zoretishe deyssa qase asahe ooththide lamettanasi qofaymo giigiso sooththeyssi dalga unci dibenteys hayssan eretiba gidoyssa shaakidi konchisti besseyssi dalganeee

Siyeran haaththa go7a ooson qasse ogea giigis ooson asay deyssan iseera ogya giisan gayssa kuurus dooniya geti ogia giizishe deyssi eretida bagidishin haaththa giigisosi dumma tumma ogeta giigisoosohoththeys si bentidabagideyssan talgan qoncisti asay wothidayssi benteyssi erettes

Du kameti ooratha kameti ogiya gisosooththeyssan kameti ogiya giiseyssan asaybeyide dumma dumma ogeti yiitidayssa giigesosooththeyssi aspaltiya gelsanasi dumma dumma go'a go'ettidi oosatheyssi eretida baggitishin dumma dumma ogiya geeshsho oosonne kase ogiya minsotha woso othe

Kamet dumma dumma herappe asa caniyaysan woykko dumma dumma asas diya qusa quse eqata caniyays eretidaba gidishn ha dumma dumma eqata canid bita gelisos ootiyaysa qaseka awa bita asaka laso oso otes .

Issi addey ha alidi eqidays beetes.

Hayssi heeran dumma ooso keeththan oge giigissonne ha mmakinay ogya giigis ishe diyassa yerageshatetha naagoos ooththeyssa metota biletha wos ooththeyssa yeeran dumma duuma oyshata zaaranasi makinay dumma duuma ogiya giisos ootheysi benteys shi erettidaba gidayssi bentesi.

gita keeththay deyssan gita keeththay gita pooqi wode yidayssi daro lo'eyssanne daro qonce gidoyssin dargan lookko a gidoyssi qasse beyida asay dumma duman ufayetanan deys eretida ba gidoyssan qoncee gita keeththay shaaketidi bentey shayssan beyssin etretidaba gidoyssa bessoos.

issi eran qassega dumma dumma ogey lo7oy deyssan yogiyan godettida sayawo be ta banaw dandayeyssa ogey dalga gidoyssan dumma dumma makinati matara adhanawu dumma dumma meto medhanawu gaththanau dandayonayssi daro lo7a ogeydeyssi erettidayssi qonce di benteyssae

haaththaha giigisso wos ooththeyssa hissa duga topiya gediyo zoonin tummatuma oosota ooththeyssenne ase woga ma7a maydi aaththati asas go7a shiishos ooththeyssa haaththa giigisdoosa qoncisi h haaratas laletha oosonne asay go7ettidi ekkana mela go7a woso ooththeysi bentissa gidoyssae

ieran dumma dumma oosotan dumma haaththata giigeso soothessan aathata wathe wosanchoti haaththati asasi go7a immana mela haaththa asay waati go7ettanekko dumma dumma qofa issi bozethan laametishideyssi shake dalgamazatishadeyssi meto bollanas sigigetishadeyssi eretitaba gidoyssa dalgan qoncis dodeyssi erete

Go7a ekkanassinne haaththafeashin asdeyanodan doonneyssa haaththay qase nu weera sikyidi dal koshshiya ba gidoyssa gamadere asay qoncisida ooso gidoyssi heyssan dargamentideyssa haaththa giigisso ooso ooththey si bentey shayssan benteyssa koncide wodeysi ereteyssa heyssan be woosi eretees

aa billanawunne dumma dumma eeran haaththi azaarayiidi waaysseyssa haadhatas giigiso sooththeyssa qonchiseti haaththata go7asinne haadzadzati asasi dumma dumma go7a imeyssa dalgan shaakidi besseyssi hayssan eretidayssa besseyssa dalgan beyssa woodeyssi ereteyssae

Giupetethan asayi haaththa mero7os oothiti haaththan asay goyeti dumma dumma go7a demmanassinne dumma dumma shaloa shiishanasi haaththay nobettan baaso gididayssa qoncisidi dalgamothidi besseysi yeretida ba gidoyssa shaakki dayssan qoncisidi yoodeysi yeretida ba gidoyssa shaaki besseysi benti.

Duma haaththay asasi go7a immeyssa haathi baynna sitiyano dandayayssa doonnayssa haaththi qase asasi tumma tumma go7a imeyssa haathati singoyetizi asay tumma tumma lo7os oothanaan deyssi shaakidibenteyssi erete da bagidoyssa hessan besseyssa konchisidi besseyssi erete ta baggidoyssa dalgan besseysierete.

Dumma dumma osota asay othid lametanasinne hathet qase asa go'a imo issi heran dumma dumma bombata tometha otho othishe asay diyays gidoys qoncid etiyaysa dumma dumma osotan lametanaw danda'iyaysa besid besiyays eretes.

issi eeran haaththa shiisho so ooththidi haaththa teqqadassinne haaththay qasse asas go7a immana mela haaththa nangisooso oththeysi eretidaba gideyssi hayssen qoncidi benteyssa gidishin haaththay asas hi go7a imooso ooththeyssi haaththa go7ettidi asay dumma dumma heeranni dumma dumma go7akanodandeyssi erettideyssa gidoyssa shaakidi qoncisidayssi hayssan benteyssa bee issi erettidayssa beyoos

isi heran dumma dumma metota biletha oosos asay uttidi issife shiqidi ooso ooththeyssanne metotabillanasi qasse hayssa teknolojiya oosota dumma dumma banta qonchida ooson laamentanon deyssi dumma dumma athati meqqideyssa qigiso ooso ooththeysi qonchi dibentidayssi eree

dumma haaththata asay dumma heerappe hara heera efo osooththeyssenne haaththatan qasse asay dumma dumma go7a keyssa haaththati qasse nobetasi loo go7a imeyssanne haaththibaynna shin as diyano dandayonnayssi qonce dibentidayssan shaakkidi besseyssi erettida baagideyssa hyssan be'ees

ekademma gawo deron diya issi kamo sancho woykko tumma dumma ado mincin waanna hayssa eretini misayetha kessiya wuray eqqidayssinne qase lo7o ma7ota mayelando geyssata tongosatamaydi eqqidayssi bentesha beyoos

Oosanchaye issi eeran dumma dumma ogeta oosonne qasseka ogetan azay othe dumma go7a demmeyssanne ogetanne qasseka haaththati asasi baynneyssa dendideyssan iyano ooso ooso ooththeyssa giigisso oso ooththeyssi qoncidi bentidayssi eretidaba gidoyssa shaakkidi besseyssa be7eyssi wodees

Issi heran asay haaththa go7anne qasse haaththay dheexesebeden didayssan haaththa wuyonne qasse ushsha aththa dumma dumma erappe duqishe deyssinne qosha shaara woykko dumma iita bataragayti utdayssan asay dumma dumma iita haaththa ushe deysi erettida baggidoyssa qoncisi de7o dees.